Ay hali si biir jangèè kai bi, ñungè janga, ñugi tóóg di janga.

Goor ak ay jësit, waaw, Goor ak ay jësit. Goor bu taxaw ak ay jësit, di jeema Laal gaayi.

Arr jaaru la neka di giss nee jaaru jaaru noppa jaaru oor la jaaru oor.

Am aye diw yaram la giss ni. Waaw diw yaram yu nekka si bitik, yu nyo jaaye diw yaram ak aye sampoo. Waaw.

Emti neek laa neekë di gis, emti neek, neek boo xam ne, dara neekut si. Da mel ni, neek bu gaayi jogee tax la. Coonkirik ci suuf. Emti neek la daal, dara neekut si.

Ay laapu yu gaayi i age si maraaj. Da melni lampa yu ñuy jaay la. Waaw, lool laa gis fii, waaw, ay fasong fasong lampa, ay fasong.

Waaw, maalo laa gis, maalo ak soos, soos I domodaa, da melni soosi domodaa, ak bu am kaane si bir, ak ciikin si biram, waaw, yapi gënaar si biram, maalo bu weex tal buñg tooga ba pare

Diw la gis fi, da melni diw yaram la buñ tek si kaw dara.

Lohokh bu teyeh kôôm bu socolàà

Ñebeh la gis fi, ñebeh yu barri, ñebeh yu wèèx tal am tutti lu ñuul.

Waaw, ay tuubab laa fi gis. Ñaari tuubab ñu ngi sol mbuba bu bulo ak ay nit ñu ñuul ñu sol mbuba weex, ak jigéen bu tiye bal.

Waw napu katt lafi giss, mungi tiye sen mbal yi tahaww c pegi gech bi. Tahaw c bori gech bi di defar sen mbal yi. Napukat, ay napukat lafi giss

Ap jangaleh Kai la fi ngis, ku neh si biir fungdeh jangaleh, mugeh jangaleh, mugeh jangaleh , Jangaleh kaat bui jangaleh.

Komb la fi ngis , komb bu nekka ci borri miir bi , komb bi komb kawarr dal.

Dalla la fi gis, dalli gigeen dal, dalli gigeen yu tégu ci kaw karo.

Adam Barrow la fi ngis, Adam Barrow Gambia sèèn bur bi, bur bi mu ngi sol lu wèèx tal doog si tohgu.

People sitting in a restaurant while a man holding a guitar while singing.

Jigéen laa fi gis, jigéen mungi soolu bam rafet, tiye kalpe. Waaw, jigéen laa fi gis, jigéen bu taxaw soolu bam rafet, tiye kalpe.

Jaro lafi giss, jaro orr la fi giss, jaro loho bu tege si koww dara

Wa gigain lafi gis, gigain bu sol lu, lu bulah waa, ku sol lu bleu takhaw, solu beh rafet nak, gigain bu solu beh rafet takhaw waa tiyeh kalpeh yam nak waa.

Jaru lafi giss. Jaru, jaru loho, jaru loho laa fi giss, jaru bu rafe. Jaru orr, daal, jaru orr bu loho.

Gór la fi gis, gór ak gigeen ñugi taxaw solu bam rafet taxaw fu rafet fulawa yan sèèn ganaw.

Xoti karton la fi gis, karton bu ameh garab si birr ram.

Jigeen la jigeen la giss jigeen bu laito jigeen bu laito kawaram laito lata jigeen bu laito mees jel kawaram bi laito mess.

Ahm aiiy garab lafi gis garab, hohbbi garab lafi gis waw bu amak tohntorr tuti, hohbbi garab bu am tohntorre lafi gis, waa garab, hohbbi garab lafi gis bu am tohntorre.

Xalé laa fi gis, xalé ak beenë jigéen. Xale yi neek di jaangë. Xale yu Goor ak jigéen. Toog si toogu, ak jigéen bu jonkan di jañgale

Ak mbuus la fi gis, mbuusi garap. Mbuusi garab, laa fi gis, Wala garabi mbuus. Waaw, mbuusi garab laa fi gis daali.

Waaw, am aye toogu laa fi giss toogu ak table. Waaw, toogu ak table, nyu ngi defar bam bahh, am aye leka si kaw, leka si kaw table bi.

Waw pot laafi gis, poti tamateh ak poti mewww bun sol wonjoh waw, bun sol wonjoh behm fess bissap, bun sol bissap wonjoh behm fess tehpp.

Dalla la fi ngis, dalli kóket, ma ngi gis dalla am nit bukkó teyeh dalli kóket bu bula.

Buntu la fi gis butti nèèk.

Lekka la fi gis, lekka da melni mburu , mburu la fi gis ci kaw palaat.

Gór la fi ngis, gór bu sol xaptan ak gigeen bu sol daget .

Neet lafe giss aye neet, bena neet bu njol waw ak nyenen yee neet yu hauha len neeti toubab, toubab len sul sulu bam bakhe tahaw bore geche bi.

Xalis la fi gis, xalis su koys dal, yun dan jafadiko bu yaga.

Am keit lafi gis keit, keit, keitiie khibarr keiti khibarr daal, khibarr, wa keiti bungh binda aiiy khibarr lafi gis, am nit naatali nitt yu neka cii birr keiti yii.

Nèèk lafi ngis, nèèk, am ay nital yun taf ci Maraj bi, am doghu tamid, nèèk bu rafet.

Haggh laa fi giss, haggh, haggh bu toog laa fi giss. Haggh, haggh, haggh laa fi giss, haggh bu toog si suuf.

Gigeen la fi ngis, gigeen bu nekka ci jàmóó Kai bi, fu ngayi di jàmóó sèèn Yallah bi, mu ènu lèkket tèg ko ci bópambi.

Saal laa fi gis, toogu laa fi gis. Ay toogu ak taabul.

Bagaas la gis , bagaasi diw , diw la fi gis. Ñaari butèèl li diw yi ñoy jaay.

Toogu laa fi gis, toogu yu rafet laa fi gis ak taabul. Ak beenë taabul si diggë toogu yi. Toogu laa fi gis, toogu yu rafet, ak taabul si diggë

Almuwaar laa gis, almuwaar bu am ay buntu ak( not clear),Waaw, almuwaar, laa gis.

Jaaru lafe giss jaaru loho waw jaaru orr, jaaru Orr bu loho lafe giss, jaaru bu loho lafe giss.

Waw goor la giss goor nyate goor waw kuneka muge teye sa mobile lolu la giss am bena lu neka sen ganaw am bena natal bu neka sen kanam.

Jegain la giss jegain jegain bu sol bam bakh jegain bu sol bam refet teyee bagambi waw jegain bu neka se bore bunta mug se bore bunte sol bam refet.

Dalla la gis, dalla bu ñuul, dalla bu ñuul kuk.

Ay nit la fi ngis, ay nit yu tóóg ci tohgu di waxtaan.

Waw haleh lafe giss haleh boye doh muge romba ak otu waw otu muge tahaw se bore betik waw haleh lafe giss haleh daha romba otu muge tahaw.

Waaw, bagaas la fo gis, bagaas i ligeyee kaay. Bagaas yu ñuy tabaxee. Bagaas i tabla xee kaay laa fi gis. Waaw, bagaas i tabaxee kaay, laa fi gis.

Ab tabla, laa fi gis. Tabla buñg binda. Wala nataal bu pooñgkal laa fi gis, nataal bu pooñgkal. Buñg binda ay leeka, taf ko si kow. Ak nu melni nit bu ame gitaar.

Waaw, bagas lafi giss, bagasi ligaye. Kaye waaw, bagas yu nyo used porr tabah masong yi, yu nyo used porr tabah. Bagasi ligaye kaye lafi giss, daal.

Waaw, mbaxana laa fi gis, mbaxana, bi ñuy yuus pur tabax. Su ñooy tabax ak suñyuy ligeey, welda maan yi, Mbaxana bi ñuy yuus, pur su ñuy ligey tabax.

Ay pampas la fi ngis , pampas halè yun aj teglateh, pampas halè yun teglateh di ko jaay ci bitik bu mak.

Gigeen la fi ngis, gigeen bu taxaw ci bóri butti nèk, solu bam rafet sol lu wèèx.

Ahm nit lafi gis nit tiyeh foot ku tiyeh bal, waw nit ku tiyeh bal takhaw, waw sol lu wekh, nit ku tiyeh bal, waw muungy takhaw sol lu wekh, footballer daal footballer.

Gigeen la fi gis , gigeen bu sol lu bam rafet taxaw nitalyu teyeh kalpèh.

Wa aiiy yehreh laafi gis, yehreh kankurang, yehreh kankurang waw kankurang lafi gis bu takhaw waw, kankurang fambondi daal, fambondi bu takhaw waw.

Waa gigain lafi gis, gigain bu tok solu bahm rafet, linguere daal gigain bu melni linguere, waw linguere daal, gigain tok wohrr rafet, waw solu behm rafet tok chi kaw tohgu.

Wa aiiy nit laafi gis aiiy gigain, aiiy gigain laafi gis, njenti gigain, njenti gigain nju takhaw wa, gigain laafi gis yu njenti yu takhaw sol bahm rafet natalu.

Dalla la fi gis, ñaari dalla bu am lu ñuul ak lu wèèx.

Palat la fi ngis, palat yi ñoy jafandiko ci kèr yi.

Kayiti xibarr la fi ngis, am gór ci biir am ak nittali gigeen tamid.

Waw tognu laafi giss, gneeti tognu laafi giss, gneeti tognu laafi giss yui nuul, gneeti tognu laafi giss, ak bena tabul, ak bena tabul daal, ak bena tabul, gneeti tognu laafi giss.

Neet lafe giss neet bu teye mekuro ha neet lafe giss moye wah waw neet bu leetu goor dal goor bu leetu lafe giss muge tonke de wah teye mekuro de wah.

Masin laa fi gis, masin, masin I bayee KAAY.Waaw, masin, Otto, otto bayee kaay. Otto yu ñuy bayee, laa fi gis. Ñooy yu si tool yi.

Waw palate chin lafe giss palate chin waw leka lafe giss chin bu am lemong ak Kaane se biram leka bu am lemong ak Kaane se biram dahen dahen.

Ay kudu laa fi gis, ay kudu. Ñieti kudu. Ñaar i xawa mac tuuti ak beenë bu ndaw. Kudu laa fi gis, ñieti kudu. Kudu yi ñuy yu si kër gi.

Xibaar laa fi gis, kayiti xibaar, waaw. Xibaar laa fi gis, kayiti xibaar. Waaw, si biir mu ngi am ay nataal I nit, ak ay bindë .Waaw, ak ay bindë bindë si biir kayiti xibaar yi.

Mbééda laa fi gis, mbééda ak ay kér. Ñarri kër ba ñatti kér. Kér yu puñgka, waaw, kér i etaas. Mbééda ak kér I etaas.

Lajum la fi gis, kaneh salat bu netteh bi.

Nit la gis fi, gór bui fecca ak tegga kati sabarr.

Otto la fi ngis, Otto bu ponkal, Otto yui yobbu bagaas yi.

Waw toubab la giss toubab nug sete dekabi toubab yuye dem de sete deka yee waw toubab yuye dem de sete dekayee ak bena goor goor bu tahaw se kaw gaal waw nug se birr gaal be nuge dem waw se gaal be se birr noh be nuge dem.

Waaw tali laa gis, tali ak otto. Otto yaangi roombu, Otto yi ñungee roombu si kow tali bi. Beenen baa ngee dem, benen baa ngee niaw. Ñuy roombante daal, waaw.

Waw napakat lafe giss napakat, napakat lafe giss nug se bore geache be nuge defarr sen mbal yee eh napakat yage defarr sen mbal yee nug se bore geache be walie.

Góor ak jigéen laa gis ñu ngi sol asobi, ñu ngi niroo. Waaw, ñi ngi sol xaftaan. Ñu ngi ñaw, xaftaan bu rafet, waaw, sol asobi.

Siwo la gis siwo, ay siwo, siwo bu blue.

Lekka la gis lekka, mangi gis lekka yapi ganarr ak salat at saus.

Rató la gis, rató bu neteh, ñiñ ko taxaw ci Maraj bi.

Lekkeh la gis , lekka, mburu la gis.

Waaw, nit laa gis, ak ay poliis, ak ay solja. Ñu ngi tahaw haadkof nit. Lool laa gis. Ak ñaari soldja, ak ñieti poliis.

Kër laa gis, kër bu ay garab si bóoram. Kër bu pooñgkal la. Kom kër I etaas daal. Waaw, kom kër I etaas bu am ay garab si bóoram, ñieta garab si bóoram.

Lekka la gis, lekka la, mburu bu am pompitèèr ci biir, pompitèèr buñ togga ak ay salat yi ni ci biir ram.

Wa karton la gis karton, karton bu am garab wa, kartoni garab aiiy dalasis cii bohram, wa halis Gambian halis dalasis cii bohri karton lolu la giss karton wi garab.

Ok garab la giss garag waw garab la giss mung si paketam bi garab mung si paketam bi nyugi gene mogi am bung gene am yo hameh geneh wun ko waw loxo mung ko tiyeh loxo.

Més la gis, gigeen bu lèttu més , mu ngi waneh ganaw.

Yoon laa gis, si tali, ak otto, ak etaas, si kow yoon wi. Waaw, gis naa etaas si kow yoon bi. Ak etaas yi, si kow Yoon bi. Ak otto yi, ak si kow tali bi.

Nit laa gis, soldaar bu tiye xalé. Waaw, soldaar buñ tabax mu tiye xalé. Waaw, mu ngi taxaw, si boor i aage bi

Bowl la giss bowl waw bowl bung tek se suff ase kaw se birr neek waw bowl bowl yung de tooge bowle castelurr yee nee waw.

Ehu kerr la giss waw kerr, kerr waw neek bu gayee tabah ba pareh kerr bu gayee tabah be pareh waw yep mugfa bunta mugfa palanterr yep mugfa.

Gigeen la gis, gigeen bu waneh ganaw, sol mbubu bu ñuul ak sipa bu bula , mugeh lèttu més teyeh kawaram ngi.

Dalla la gis, dalla bu neteh la, ñaari pééri dalla yu neteh.

Chereh la gis, chereh ak sów, ñui jel chereh def ko ci kaw sów mi.

Waw aye goor goor la giss nee goor goor yude ball yude play football waw nuge segah nun nyep nuge segah goor yu bary sah num nyep nuge segah amlu neka sen deganteh.

Waw aye talibeh lafa giss talibeh talibeh ischool lafe giss aye haleh yu goor waw nuge tahaw num nu bary sah am ku jegeh se palanterr be de hole se bore palanterr be.

Njaari gigain la gis, njaari gigain njungeh rot cii tehnne bii, njungeh hecha bag bii, waa nju ngeh japalanteh njom njarr yii yehp njungy tiyeh bag bii dii hecha, bena gigain bangy bambou haleh, waw mungy bambou haleh.

Waaw, Yoon la gis, Yoon. Otto yaangee jaalantu. Otto yaangee jaala si tali bi daal. Otto yuy jaalantu laa gis.

Yaaya Jamé laa gis, Yaaya Jamé, goor bu sol xaftaan bu weex. Waaw, goor sol xaftaan bu weex taxaw, am mikoro si bóoram, waaw.

Gór la gis, gór ak gigeen ñom ñaar ñap ñi ngi sol xaptan yu niro, gigeen ba ngi ñaw dagit ,xaptan yu rafet sax.

Daalë laa gis, daala yu ñuul kuc, waaw, daala yu ñuulnl kuc. Ñaari pèri dalë yu rafet.

Waaw jigéen laa gis, jigéen bu sollu ba rafet. Sol lu weex, waaw, mu ngi sol lu rafet, waaw taxaw, nataalu. Jigeen bu sollu bam rafet.

Ay talibeh la fi gis, ñugeh barri dajalu si benna palas, yekati sèèn locoyi ñom ñap.

Buuk laa gis, tëre diina laa gis, waaw.

Keit la gis, keiti khibarr la gis, keiti khibarr waw, keiti khibarr mungy am aiiy bindi waw bindah khibarr yii nii, ak nit yang cii biram, njungeh natal nityi tam nung cii birr biram.

Waw neek la giss neek waw ak aye bagass se birr neek bi mage giss aye armol waw danaka wanch la dal wanch aye armowar wa palanterr.

Waaw, dalë laa gis, dalë bu weex. Waaw, si ganaaw, mañ fa gis toogu yu ñuul. Waaw, dali kooket, loxo kesse muñ ko taaye.

Pileey kat laa gis, bal kat yi, ñu ngee, daw, kenen ka ngee daw, kenen kaa ngi toopa si ganaawam.

Waaw, kër laa gis, kër. Nit yaa ngi taxaw, ñenen yaa ngi wër. Waaw, ñenen ñaa ngi wër, ñenen yaa ngi taxaw. Waaw, am na ku fa tiye xaaley, benen yaay baa ngi fob xalé.

Otto la gis, Otto bu mag munci yon bi .

Waw neek la giss neek neek bu ameh aferre adaa yee bagasse adaa yee nee waw neek la giss waw neek bunu dencha bagasse adaa yee nee waw neek.

Oor laa gis, jaaru oor laa gis, waaw. Jaaru oor la gis, waaw, ñuñ ko tek nataal ko.

Waw li jaaru la jaaru oor la jaaru oor la jaaru oor jaaru nopa yun deh def si nopa bi.

Waaw, bi mom baley la, baley. Waaw, baley, baley kerr. Waaw, baley yin deh baley. waaw, nyug tek si suuf, si kaw karo. Waaw nyug tek si kaw karo.

Wa mangy gis haleh, wa aiiy haleh yu barui, njungy taajah lor njungy tok njehnen yaangy takhaw wa, haleh yu bauri njungy takhaw haleh yu ndaw, haleh yu ndaw wa haleh yu ndaw yu barui njungy takhaw.

Maa ngi gis leeka, waaw ardo yi, ñu ngi ñii, meew yi. Meew I nak yi ñuy jaay, waaw. Meew i nak yi ñuy jaay si bitik yi si supa market yi. Waaw, ñung ko tiye, ñung ko teklaante.

Ma ngi gis Otto, Otto gelegele mu ngi taxaw, ma gis benna gigeen tamid mu fettu naleh mugeh dem, mugii sol róbba bu neteh.

Mage giss furrno waw mag giss furrno , furrno yun de tooge anj yanu tooge waw furrno mage giss furrno muge tegou kalera mug se boram.

Maa ngi gis tali, waaw, maa ngi gis tali, ak seetu moto. Waaw, maa ngi gis Otto tam, Otto bu xoñxa, mungee roombu.

Waw magi giss ratoo ratoo bi yoi use am pul ratoo si tol yi waw magi giss bo magi giss ay hoop tamit waw magi giss ay hoop tamit.

Waw mage giss jegain jegain jagalekat muge tahaw muge ekete bena lohouyam bi wache benabi haleh yang se boram haleh yage tonke ah haleh talibeh nug neka janga.

Mba ngi guiss machine, wa ma ngi guiss machine nju si birr bena nage, bena nage bou poncal guiss machine, machine ni woulaikai mounfa waw facion, facion machine

Amb warrou waye wouye baye laa

Magi ngi gis karton, kartungi garap , ñiñ ko tek ci kaw dara, da melni ci faramaci lam nekka ni.

Maa ngi gis sama kat, mu ngi sol lu bulo, ak naak , mu ngee dem. Waaw mu ngee sama nak yi.

Maa ngi gis, masin, masin i,bindee kaay. Waaw, maa ngi gis masin, masin bi ñuy yuus pur binda ak photo ko. Waaw.

Maa ngi gis daala kooket, loxo muñ ko tiye.

Ma giss fana, fana nyug ko taf si marach bi. Waaw, fana yude wendalu, fana yude wendalu, fana yude wendalu, nyug ko taf si marach bi bu nyul.

Waw mangui jiss togu, togu yu refet ak nchegenaye. Nchegenaye yang si kaw togu mangui guiss bena togu bu guuda ak bena togu bu em

Mbaa ngi gis nataal bu pooñgkal, waaw, si biir nataal bi, ajj ji Gambiya muñg fa, ak bindë bindë yu bari muñg fa, waaw nataal lu advatismen la daal. Nataal buy, wane.

Mage giss kerr waw mage kerr bu ponkal kerr bu ponkal teh refet muge am kurget ye hauha kerr muge am kurget ye hauha waw kerr bu ponkal ehtasseh.

Mangi giss loxo nit kor febarr nyew kor defara pipe ndox

Waw mage giss lohou lohou jegain waw mage giss lohou jegain muge defarr weh muge defarr wehem be muge sol jaaru waw muge sol jaaru lohou muge defarr wehemye waw mugku yoka muge gouda muge defarr wehemye.

Waw mageh giss bowl mageeh giss bowl giss bowl bowl bu ar am cuberr bu bulo cuberr bu bula waw cuberr bu bulo mageh giss bowl bu am cuberr bu bulo.

Lu ma fi gis mooy Otto, Otto I ñungi taxaw, Otto yu bari ñu ngi taxaw, ak ay etaas bu gudu, goor gu sol, xaftaan bu bulo.